Akpa xɔme xɔme nye kpata me. Amedzroxɔzikpuiwo li. Ŋkuŋuŋui zikpuiwo. Axɔ zikpui ʋiwo li.

Mekpɔ amewo, wotsɔ agba eye amewo tse wole mɔ zɔm le teƒeteƒewo yim. Amewo tse wotɔ ɖe anyi.

Mekpɔ nɛsiwo kple ame kewo dze dɔ xe wova, nesi gbɔ wò le nu ƒom na wɔe, kple atikewo tɔ tɔtɔwo, wole ekplɔ dzi.

Mekpɔ amewo wole lɔ̃rimɔdzi le zɔzɔm le asi do ɖe dzi kple amewo wole gasɔ dzi kple amewo le yevu ƒe nos kava me.